Gifaataa baalaa gallassi cora asayi gutaraan beettiyogan banittawu de'iya taarikiya aahuwan qonccissidosona. Ha baalaa bonichchanawu hara heeraappe yiida asayikka wolayitta asaassi de'iya siiquwa be'idi keehippe malaalettidisona.

Ta timirttiya tamaariyo wode kifiliyan uttadakka ta saatiya nabbabennan coo aatta erikke. He taagaadan kifiliyan nabbabiya naata be'iyode eta daruwa sabbays.

Wolaytta televizhikniyanne eraadooniya eqotaa mino oosanchchatuppe issoy wodala ganjjiya saamu'eela seyfa. Ha wodala ganjjee darotoo dere asaa aquwa peeshshaara gayttidabaa naqaashaa dere asaassi gattees.

Asaa misiliyan ekkiyo woykko pootuwa denttiyo keettan daro guyye baggaara giigissoosona. Guyye baggay boottanne hara puula miishshatun giigana koshshes hegee xayikko pootoy lo'enna.

Xoossoo ne asha hagee aybee! issi cora asaa kawotettaa seeraa nagissiyaa xaacee issi sohuwaa shiishi wottidi etappe ayba zigirssa siyiidi de'iyaakone eqqiis.

Issi keehiippe lo'iya aaho keetta gidon xeellin xeella giya orattanne zammaana sofaa gelissidoogee wuygiyaa geehshatettaara gattidi uutta utta geesishiin sima waatanne shora xayo haagee.

Kaamee biyoo ogiyaa matan issi naa"u goomaara de'iyaa haree sintta baggaara goochchiyoo gaariyaa bolli ayba buqurakonne caanida na'ay wottaa xishshees!

Issi aaho goshshan lokkomay de'iyaagaa gidishin, he lokkomaa harummanawu asay daguwan shiiqiis. Daguwaa be'iyo wode beni asay issippetettaa de'uwaa qonccissiyoo gishshawu ha'ikka de'i erenne!! giissees.

cora asay ashuwa miidi beetiyaageeti beetoosona. qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Kaamee dumma dumma go'aa asaa naatussi immes. Hegeetuppekka issi issi shuchchaanne biittaa kaashidi hara makiinaa qolanawu haray qassi qolettidaagaa ekki efidi ba koyyosan laalanawu maaddes.

issi sohuwan beetiyaa asati diyaageeti qassikka issi maata mala meray de'iyo miishshay diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dumma keehi lo'iyaabatikka de'oosona. ikka qassi bangaa xiiliya.

Alleqanawu daroto asay ba qooriyan, ba kushiyaninne ba hayttan dumma dummabata wottees. Hageetuppe issuwaa gididage bira gidishin ha misiliyan beettiyage qoriyan wottiyooga. Gatee hagaawu keehin al'o.

Ichchashshu litire haattaa oyqqiyaa meraara bootta jarkkanee sa'an uttidagee haahuwaan eqqidi xeelliyoo wode guuxxidi issi qeeri suuppabaa milatiyoo giishshawu asay erenna!

Nu sooni beni ta kaalo michchiya keeshe oyqqada oshaa kessiyogaappe hayquwa doora giyakko doorana gaana dawusu. Oshaa keesso bare kushiya xinqqettees goopp,

Afikattuwa bayzziyo wogga aaho giyan dulkkanne maata mala afikattuwa zal"anchchay so asaappe shammidi sa'an miccidi wottiis. Ha afikkattoy daro ambbaa gakkees.

Dumma dumma faabirikkan giigidaagaa uyiyo haattay beettes. Hagee fabrikkay mereta haatta ekkidi a bolli dumma dumma keemiikaaliyaa gujjidi buquran tigidi bayzziyooga lo'o.

Issi shubuwaa dirssa giddon godariya heemiyoge de'ees. Asay la heemiyo do'i xaayine la godariyaa heemiyoy? Tawu godare hachchi ayba zeretta giyakkone a dosikke.

Nu heeran attuma naatu huuphphiyaa giigissiyoo keettay de'iyaagan cora attuma naati he keetta biidi giigettoosona. He keettaa bitaneekka qassi keehippe puulayi oottes

Toophphiya giddon issi issisan haattaa metoy deriya keehi qohiiddi de'ees. Macca asaynne qeeri naati haaho sohuwaappe deexxiyaa haattaa tokkidi ehiyoogaa be"iyoodee tawu wozanay shabbirettees.

Toho kuwaasiyaa kaassay salo gufantton woykko lume gezuwan a dosiya asaa qoodan hara ispporttetuppe aadhdhidi kochchooruwan de'ees. Nu biittee Toophphen gidiinikka daro asay toho kuwaasiyaa kaassaa iita dosees.

Issi heeran de'iya keettati issippe shiiqettidi matan matan diyogee ogee guutta gidagee kaamiya shammiyakkonne kanttissenna. Hegaa gishshawu tana keehippe iites.

Is ..si zo'o qeera kaamiyaa de'iyaara puulatta uttidaara he keetta kareera aadhdhiiddi xeelleyooĭ wodiyan he kaamiyaa asa ayba lo'awusu giidetii

Sima komishineeriya mantta getacho nigatu wolaytta zooniyaa xaace kaaletuwaa kiittiyaa gadaawa gidishin ikka uttidi ha xeelidi cenggurssa aattiya miishshan haasayidi de'ees.

Cora asati issi beeruwan uttidosona. Hagettuppe baggay maccanne attuma asaa gidishin diriphphan giigisidi zorettidinne haasayidi de'iyaba milatosona. Eta sinttankka eta sunttanne oosuwaa qonccisiya xuufekka de'ees.

Asay quma keettan oydiyaa yuushuwaan yuuyyi yuuyyi uttidi ba marccuwaan qumaa shammi shammidi mees. Lasttiqe oydee beni wode nu biittan baawa.

Ha sohuwan issi asaa naata go'iyaa hara miishshaa bollan eqqidaagaa sunttay aybee? Qassi zin'i uttida etappe dummatiya miishshaassi de'iyaa oosuwaa go'ay aybee?

Dumma dumma oyssan ka'idi giigida qumaa giddo mooqetti eta garssi geli uttidaageta xeelliyoo wode dumma dumma meraara de'iyaageti ayba lo"ees gidetii.

Wolaytta wogaa maayuwa maayidi bantta hashiyan olawu maaddiya adussa tooraa oyqqida asatinne hara wogaa maayuwa maayidaageeti eqqidosona. Ha issippetettay keehi lo'iyaba.

Dikkooderiyaa giddo kaaseetiyaa yeggidi irimootiya caddidi televizhiiniya bolli viiduwaa be"eettees. Ha wodiyan miimooree yiidoogaappe denddaagan asay beniigaadan kaaseetiyaa go'ettiiddi beettena.

Ha'i wodee ehido zammaana uttiyoo oydiyaa giigissiyoogee wozanaa woppu oottidi shemppisanawu aybippekka adhdhidi lo"iyoo gishshawu daro asay ha oydiyaa ba soni oottisis.

Shuchchan gimbbettidi bootta qalamiyaa tiyettidi puulattida keettaa be'iyo wode tana hegan gelada da da gees. Wogga keettaa be'iyo wode taayyo qopettiyay wode keexxanaagaa.

Keettay keehippe xoqqa gididaga giddon daro qommo asay shammiyoo buqurati de'iyaageta asay shammanawu ahimeda giyaa keettaa yaagiyaa sohuwaan daro asay eqqiis!

Goshshanchchay naa'u booraa goshshaa bollan kaduwanne qammibaraa waaxidi eta goshshan olidi biichchis. Shin hagaadan oottiyoogee lo'o gidenna ayssi giikko boorati waaxaara warettikko deshettes.

Toophphiyaa giddon asayi dummayi katti ubbatoo miyoo qumaa qommo gidida xaatta santtayi issi sohuwaan dooretti uttidaaga. Ha sohoyi asayi shammiyoosaa.

Ha naa'u gorddiyo sanqqara oyqqettidda wode ehiido zamaana dumma dumma mittappenne biratappe merettiya so gido buquray aybba geetetti? Ha buqura hagaazay aybbe?

Mitta puutiyaa mokisiyo man'iyan dala hiixidi a bollan puxxa wottidoge de'ees. Hagaawu maadoy pute awaa wolqqay puutiyaa worenadaninne irxxay xayenadan oottees.

Macca naati hayttan wottiyoo belecaa wottidi galla pee"idi qamman dogidi xiskkikkokka qamman shabbiridi xiskkuwaappe denttees. Issi issi xeeray muxxe gidennaagee caddenna.

Beni wode gidin ha"i wodiyankka ammanenna asay giyaa kessidi sarbbanawu goochchiyo gaayee sa'an uttiis. Ha gaayiya cuway goofiniya payyatettawu iita.

Xeelaane hani besuwaa cinccatetta erissiyaa tamaaretu maxaafaa ichchashshantta kifiliyaa yaagiyaage de'ees. Ha maxaafaa beni wodiyan nuni tamaaribokko. Hagee hai matani yiida timirttiyaa.

Haattay ajjoora soosuwan duge goggiyaagee hagan beettes. maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Asay awudekka eesuwan gakkidi maaduwa immenna doozzaa woykko mittaa Karen tokkana koshshenna. Hegaa giyoogee heeraa kuwaassi go'ettanawu koyikko eesuwan gakkiyaabaa tokkana koshshes.

Issi issi attuma asay gooyyiyakkonne tawu aybikka erettnna. Huuphiya ziqqi oottidi qanxxissanawu bessiyagaa saluwa kessi dichchidi asa iitiyobakka erennaakkonne qanxxissenna.

Asay zanaqqadan go'ettiyo keehi yashiya olay beetees. qassi a matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Issi kawo eqotaa xeelliyoo wode geliyoo penggiyaara yaanne haa geliyaa asay beettiyaagee maccakonne attuma asakko nuusi erettena shin daro asay issippe gelees.

Issi gelao na'iyaa wolaytta wogaa maayuwaa ba bollan wottada ha simmada pootuwaa denddaydda deawusu. Ippe ya baggaara maataa keettay, dumma dumma irxxa mittaykka de'ees.

Nu sooni maaddiya dumma dumma buqurati nu heeran beetiyabatuple eriya asan giigidi yoosona. Leemisuwawu sammppay, soroy, zazzareenne masoofee duppaappe eriya asan dadettoosona.

Ha'i nu biittee kawuwaa dottoree ahimeda aabi ogiyaa doonaa keehippe asay uttidi shemppi ekana mala giigissanawu koshshees yaagido gishshawu giigida sohoy ayba lo"ii!

keehi lo'iya na'iyaa diyaara eqqada beetawusu. qassi i matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

issi maata mala meray diyo dumma dumma dozzatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona. eta giddon hookkidi issi na"aa boli godaa woosiya asay beetees.

Issi wdalla gidenna gastti ekkiya asi ba qooriyan naxalaa xaaxis. Naxalaa asay yeehuwa biiddi darotoo maayes qassikka orddookisiya kaalliya asay woosiyo keettaa biiddi maayidi boosona.

Issi baazzottiya sohuwan zokko baggay bulla gidin doonaa heerayinne hayttay karexxi uttido do'aa woykko wora kanaa be'iyoode tana keehi yashshees.

Ane hagaadan be'ite macca asay maayuwa piraashiya hegaadankka dumma dumma zal"iya za"iyo wode deettay injjetees. Hagaa mala zal"iya asi taassi daruwa ushachchees.

I sinttan dumma dumma eqotaa qonccisiyaa pomppay de'iyoo mishiriyaa ayba kiitaa asaassi aattiyaakko nuuni erokko shin qassi a cilli gaada hasayawus!

Guutta naati wottiyoo cammaa naa"ay issisaan issippe gaytti uttidage guutta naatu xallawu oottiyaaba milatesishin qassi i ekkiyoo biray wolqqaappe darees.

Issi tukkiyaa shayi kessidoogaa miyiyaan bootta tukkiyaa tigiyoo siniyaa boottaappe penttiidi de'iyaa cuwayi pude simmidi tullu giyaage asaa poridi miyaaba milatees!

Sa'ay wonttawu baqqidi deiyosan ayba dozi bayna heeraynne qassi shuchchati ekkiya dere de'ees. Ha deriyan eqqidi ya xeelliyode awa ayfe mokkidi de'i woykko wullidi de'i?

Shuchchan gimbbettidi bootta qalamiyaa tiyettidi puulattida keettaa be'iyo wode tana hegan gelada da da gees. Xomppiyaa poo'iyaagee tana lo'ees gaasoykka xumay iita ayyaana.

Asay corattiddi issi heeran uttidi tobettiiddi beettiyageeta gidishin ha asaa sinttan de'iyay aybee aybee ? Qassi ha tobettiiddi de'iya asa giddon de'iya ciishshaa tookkida buquraa meray ay malee?

Ooratta heezzu goomaawa baajaajiyaa gatee ha saatiyan giyan woysu biraa heeran gayttanee? Toophphiyaa geliya baajaajeti awa biittan merettiyonaa woykko murutettiyonaa?

Issi aayyiya gidiya gadeppe ekkoosappe oyddu naa'u gallasappe dariya gallassaa takkidaagaa bayzzaydda beettawu. Hagee iita asaa nata uluwa harggiyan gattes.

Keehippe puulattidi giigida keettaa giddon uttanawu daroppe lo'iyaa oydeti de'iyoo kettay issi izaawubaa waayi gidana giidi asay siriyoogee nunikka tuma geettees.

Koyro kifiliyaa gelanaassi maaddiyaa luxettaa luxiyaa naati banttasi nabaabiyoo maxafaa xeelliyoo wode bolla bagga koffee maata mera gidagee ayba lo"ees gidetii.

Wolaytti ishatamu kawotu biitta giya ceeqo xuufetee oge doonan orddiyan xaafettiis. Ha xuufetee de'iyosan tammaa gidiya dalgga manttetu banddiray kaqettiis.

Goozettida kattaata bayzziyoo keettan dumma dumma buqurati de'iyaageti eta merayikka qassi keehippe lo"iyaagaa gididagaa shammana giidi ubba asayikka xeelliyaagee beettees.

Deriyan wora kanati heezzay ayba do'akkonne wori miiddi de'oosona. Hegaadankka he wora kanati hara wora do'ata wori woridi miidi de'oosona.

Wolaytta dungguza maayuwa maayida cora attumaageeti tooraa nne adussa gatimaa oyqqidi eqqidosona. Ha coratu giddon bullukkuwa maayida issi maccaara de'awusu.

Mitta boyyiyaa anccidi melisanawu zazzare milatiyaa agobariyaara sa'an miccidoge de'ees. Ha mitta boyye melin gaccisidi buddena tiganawu keehin daro maaddees.

Issi na'aappe baggaara gumbbuwaappe doomisi sa'aa gakkanawu buuxan giigida keettay beettes. Ha keettaykka wolaytta keettaa gidishin ikka kettaa as basoo asaara issippe daanawu maaddiya soho.

Hagee beni wode gidikko asay ba qitattida maayuwaa ba kushiyaan samunan waayettidi mecciyoogappe ha'i qassi wodee zammaanidi korinittiyaa wolqqan maashinee meecciyoogee keehi malaales!

Askkaaduwaa be'iyo wode taayyo qopettiyay beni taani guuran denddada luxetta keettaa baana kiyiyo wode nu soo aayyiyaa oyttaara immiyoogee qopettees. Askkaaddoy tana pala mal'ees.

Dumma dumma mali'iya kattatta kattiyo beni wode baynna wode ehiido zamaana buquray aybba geetetti? Ubba qassikka ha buqura go'ay aybbe?

Oosuwa issippe hashshetti ootiddi bantta oosuwa maayuwa maayiddi issippe eqidda yelaga naati keehippe lo'ossonna. Ha naatu issippetettay qassi tuma malaales.

Hara miizzaa sheeshshaappe dariyaa maattaa maattaa maaxxiyaa wadu miizzaa qommota. Ha miizzaa qommotu muussayi keehi daroppe wolqqaama gidikkonne daro go''aa immoosonaa.

Karaabiya hagee yettaa yexxiidi go'ettiyo buquraa ikka galbaappe giiggiis, ikka wolaytta wogaa qonccissiya keettaa giddon diittaara utti uttiis keettaa giddon.

Ogiyaa xaphon kaamee daro asaa ba zokkuwaan caanidi biidi de'iyaagee akeekenan wottaa qassi oottiyaa pirenee duuxxin kunddanawu haniyaagaa be'iyoode ubba tawu kunddaba milatees!

Qeeri naati bootta qoliyaa maayidi yuuyyiyaageeta taani be'iyo wode taayyo siyettiyay ooratta layttay gakkoogaa woykko layttan laamiyaa. Qeeri naati kaa'iyoode tana ayba lo'i.

zaafee, bazzo mitaynne maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. keettaykka qassi a matan de'ees.

Cora asay balgguwaa iran puutiyaa tokkidi de'ees. Issi keettaa darkkon cora attuma asay tokkidi de'ishin issoy hokkidi pappaya puutiyaa tokkidi de'ees. Hagaa kawotettay ehidoge biittees daro laamiya ehidi de'ees.

Dumma dumma ka'ida mangguwaa shunkkurutuwaa qawu;e barbariyaa, timatimiyaa, kaarotiyaa hegetane hegetta malatiya harabatikka deosona. Hagaa mala zal'e lo'o shin issito mooretichiko gamma mees.

Issi shooqqan maaraara zerettidabaynne qassi A matan issi maata mala meray diyo dumma dumma qommo corabatinne qassikka hara darobatti doosona.

Asayi darotoo maanawu go''ettiyoo timatimiyaa yaagiyoo mittaa ayipee teeri teeri hummunnaa malatiyaagee ayiba lo'ii. Ubba ekkada gaashshada gaashada ma ma ges

issi bootta curqqay kaqetti uttidi diyaagaassi bola bagaara diya cora miishshay diyaagee beetees. ha curqaassi daro go'ay diyaaba gidikkokka a meray keehi daruwa lo'ees.

Wolaytta sooddo yunvurshiyaa xeeliyaaban tawu siyettiyaabay daro luxanchchati daro heeraappe yiiddi keehippe loohid anjjetti biyoogaa. Hegaa xalla gidennan daro asaassi oosoy keetta gidiyoogaa.

Issi issi biittan asay dumma dumma payyatettaa gaasuwan aakime keettaa xayidi daro metootees. Ubba hara ubba sahuwaappe ayfee sahoy iita waayissiya hargge.

Ajjoora soossoy boloose bombbe allaanan beettiyaagaa. Ikka xoqqaappe duge ciimmaa goggiyaagaa gidishin be'iyoode yashshes shin haahuwan eqqidi be'iyoo keehin lo'es.

Naa"u baggaykka muuzziyan doodetti uttiddo shooqan hemettiyosay aaca maataa maayaagee keehi daro lo"ees. Ha shooqaappe bollaara beettiya deegara saloy geey uttiis.

Hagaa malaatta oyqqida banddiran qoncciday Haile uteliyaa gidiyoga qassi ay ha uteliyaara deiyaba oychchanawu hossppun sha'anne issi xeettanne ussuppun tammane uddufun yafaaran shoccite yaagiyaa kiitakka oyqqiis.

Beni nu timirtte keettan isttaatikisiya giyo timirtte wodiyan ubbatookka nuuni kare kiyeettees. Kare kiyo wode qassi kuwaassiya kaai'yogee aybippekka ufayssan worees.

Issi karetta kaamiyaa sintta baggaara bussupunna giidi attidaga quccoge de'iyaara o kaami? Ha hara kaamekka maarara eqqido sohoy aybawu giigide?

Issi hooteliyaa giddon dumma dumma qumaa qommoy giigi uttin qassi ha baggaara haattaa woykko ushshaa tigiyoo birillee de'iyaagaa xeelliyoo wode ayba lo"ii!

Issi na'iyaa ba binnaanaa adussan dadettada zokkuwaa zaarada uttaasu. Ha na'iyaa adussan dadettido binnaanay asi medhdhidobaa gidennan meretaagaa gidiyaakko waani lo'aneeshsha!!

Wolaytta kuwasiyaa dembban cora asay maccane attuma asay wolaytta wogaa maayuwaa maayidi duriidinne hombbocciidi de'osona. Hagee wolaytta laytta laamiyaa gifaataa boncchidi de'iyoga bessees.

Issi loosso oge milatiyaa bazo ogiyaara cora asati issoy issuwaa geduwaa kaallidi yiidi de'iyaageti dumma dumma merara de'iyaageta xeelliyoode adusanne qantta.

Issi macca na'eeranne attuma na'ara eqqidi issippe pootuwaa denddiyoogee lo'es shin attuma na'aassi geesay guuttaa qaammidoogee he na'aara guuttaa borsses.

Issi keehin puulatida gela'o na'iyaa ba ayfiyan herega milatiyaaga wottada cora asay oo xeeliyagan sinttan ha simmada miliqattayda yayda de'awusu.

Komppiiteriyaa asay darobaa go'ettanaw shammiyoogee erettiyaaba shin he komppiiteriyaa shammida asay bantta shammido kompiiteriyan aybaa aybaa oottanaassi shammi shammi ehiyoonaa?

Mantta Walalu Boggaalee zammaana luxettay wolaytta biittan doomettana mala gita beeraa bessidosona. Mantta Boggaale suntta hanno gakkanawu shantton Boggaala hamuuso gin xeesettees.

Meray adil"e ciishsha malatiyo keehippe lo'iya keettay de'ees, so giddon asay qumaa maanawu giggissi wottiddo oydee karetta meray de'iyogee tana lo"enna.

Kismaa giyo wolaytta biittaa yettanchchaynne tikitookkeree wottiyo caammaa be'i ereetiishsha! Ha caammaa tumukka paabirkkay assi giidi medhdhideeyyee kasekka medhdhiiddi de'ii?

Issi keetta asay aaway aayyaanne etta naa'u naati issisan eqqidi pootuwaa dendiddoge de'ees. Ha issi keettaa asay maayido maayoy wolaytta wogaa maauywaa.

Naa"u goomara de'iyaa bishikilitiyaa annaaciyaa annacettiyaa cora attuma naati issi deretiyaa sohuwaa daro bantta wolqqaa go"ettidi kiyiidi de'iyaageti beettoosona nuuyoo!

"Geeshsha Giyorgissiyaa biiray banggaappe oosettees" yaagoosona shin hagee tumeeyye worddoo? Ha biiraa baree tammanne hosppunaappe garssa gididoogeeti uyennaadan digettiyo gaasoy aybee?

Laa issi issi biittan katamaa loyyiyabay keehi coraba. Taani qassi kataman issi xellanawu injjetiya heeraa demmikko he heeran ppotuwa denddennan mulekka aggikke.

Xoosabaa yexxiyaa geeshsha yettanchats taani be'ido Soho ubban taappe daruwaa aattada bonchchaysnne siiqays. Ha yettanchaa yettaykka lanqqaykka keehiippe murutanne wogaa naagidaagaa.

Buddeenaa buuqqennaadani nne puulummi moorettennan takkissanawu danddayiya duppaappe oosetta samppay hare gaariyan uttiis. Ha hare gaaree cora asaa shaaridi kanttees.

Guutta naata tamaare keettan be'iyoode tana beni issi asttamaare guuttan tamaarayda de'ishin shocido shochchcay taayyo ha'i hassayettees. Naatu hanotaa be'iyoode ubba naatikka timirttiyawu qaaxxiyaa na'a malatoosona.

Issi maccaasiyaa aacattidi puula dozay de'iyoo sohuwan barkka eqqaasu. Ha aacatettay de'iyoo puula sohuwaa be'iyo wode, ''kalissana kattay keriyan erettees''giyogaadan xeellin kalissees.

Xaaxettida santtay paayyatettawu daro go'aa immiyaagaa gidishin giya giddon shammanawu harabaappe hiraysiyoogee tana malaalees. Qassikka demmanawukka ubbasan de"iyoogee keehippe ufayssiyaaba.

Issi bayzziyoobaynne shammiyoo buqurati bessidi de'iyoo sohuwaan samunaa erissuwaa odiyaa woraqatay bolla baggaara kaqetti uttagaa be'ida asa ubbay etappe shammiidi de'ees.

Beni mayzza wode asay ha oottiyobata ubbaa maaraa oyttidi poliyo eraa dichchidoogee keehippe maalaalees. He wode asay doomibeennaba gidiyakko hachchi yeletay waananawu de'iishsha!

sa"aa boli uttida miishshaa yeggiyo miishshay tawu beetees. ha miishsha sunttay kaazzeenaa geetettiyaagee darotoo bankke keettaa giddon miishshaa yegganwu keehi maadees.

Toophphiyaan dumma dumma immatay xommoosiyo buqurati de'oosona. Huuphphessa Toophphiyaa amaara dalgga manttiyan issi shuchchappe woocettida tamaane issinni woosaa keettatuppe issuwaa.

Issi issi biittan issi goshshanchchaa gadeeni haraba ubbabi de'idi uuttay xayikko asay a dure geenna. Hegaa xalla gidenna uuttay heeraakka keehi puulayiya lo'oba.

Issi luxetta keettaa giddon cora naati issippe uttidaageti beettiyoo wode qassi eta sinttan eqqidi eta luxxissiidi de'iyaa attuma na'aa sunttay oonee?

Achchaara cimatettaa gaasuwan buushida som"oy attennan puulummida adil"e qophiya wottida aaway Wolaytta odi bessaassi qofaa immees. Ha aaway ba qooriyan boottaba qachchiis.

Laa attuma naati aybanne asa waayissenna anjjettida dumma meretattennee. Shin macca naatuppe xoossi ashsho beetti qaaxxabaa galbbaa booxissiyabaa giiddi sooni asaa woroosona.

Dumma dumma biittappe mokkida dozatti dumma dumma xale gidiyogan go'osona. Hagaamala mitta arttmiziyaa yaagidi xeegettees. Hagaa mala mitta taani beada erikke.

Daro kaattay giyaan asay shammanwu dooruwan dooruwaan sharaara doonan doyetti uttidogaa xeelliyoo wode ba kushiyaan miishshaa oyqqida asa ubbay yaa biidi de'ees!

Huphphee macca naatussi puulaa immiyabatuppe issuwa gidishin ha huuphiya eriya asan daddikko eta loyttees. Ha na'iya ba huuphiya guyye dadda uttaasu

Wolaytta ayssiya bonchonne gita asaa gididda Kumbbe Dagatoy wolaytta deriya sinttan eqqiddi asaasi dumma dumma oosuwanna yootes. Ha gita asi wogaa hadiya maayiis.

Aaho maayoy ashoy de'iyo asaara kanaara sulay giigaadan giigees. Issitoo issitoo qassi lee'e asay maayiyo wode quxarsseessi essido maayuwa curqqaa malatees.

Issi kuwaasiya kaa'iyo dembban cora attuma naati yaanne haa woxerettoosona.ha attuma naati ubbayikka yelaga gidishin etikka issi mala shuraabiya mayyidosona.

Ganddaa giddon dumma dumma mittaa qommotinne qassi sa'aara zaa'iya harggiyassikka xale oottidi go'ettiyobati de'oosonashin ha beettiya mittaa bonccoy aybakko mule erikke.

Kataraynne mechchay Amerikka ogiyaan yaagiyaa xuufiyaa oyqqa pootuwaa bollan orttodokisiyaa woosaa keettaa hagazzanchchati taabota tookidi hemettishin denttooga besees. Ha woosaa keettaan de'iyabay daro qonccenna.

Hagaadan zammaana giigida allaxxiyoo sohuwaan allaaxxiyoogee ayibippekka aadhdhidi bollaa, kahaanne wozanaa ooraxissiyaabi baa. Daro asayi hagaa mala sohuwaa ubbatoo bes.

gaariya suggidi biidi diya na"aynne cora asay beetees. qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Issi gastta wodallay ba issi gediya shuchchan direttida dirssaa bolli wottidi ba kushiya issuwa guyye ba'idi miicciiddi haa simmidi heezzaa gididi xeelloosona.

Issi sohuwan ammanuwaa aawati bootta qumaashshaa maayidi, guufiyaa oyqqidi uttidoosona. Eti uttido sinttan salo meray de'iyoo carqqee hiixettidaagee lo'iyoogaappe denddidaagan maayodan sikssidi maayiyaakko ayba lo'aneeshsha?

Laa hagaa tamaariya be'anaappe awakko bazzuwaa baada uttaagiyaakko tana keehi lo"anawu deesi. Dawutara giyooba be'iyo wode taassi baynna xiskkoy awappekko ogiya oyqqidi yi aggees.

Zammana ogiyan giyaa bollan geliiddi de'iya moobayletu charjjereti dumma dumma haggaazaa immiyogee maalaaliyaba. Ha charjjereta koyettiya oosotu xalaalaassi go'ettiyoga addussa wodiyassi go'ettana danddayettees.

Giya giddon daro biittaappe mokkidabati bayzettoosona. Hegeetikka shukkaariya, donuwa, boynaa, qaysiriya, kaarootiya, sunkkuruutuwa, hegaanne hegaa malatiya cora qumati biittaappe kiyoosona.

Apikadosee miyoo wode manggaagan mal"idi ayba mal"ees gidetii! qassi ha mittaa keehippe ushshachcha kushiyaan oyqqidi naagikko daro murutaa immiyooge erettees!

Alamiyan de'iya biittattu issipetta eqqotta qonccissiya banddiray kaqqettidage de'ees. Hagee banddiray de'iyo eqqotay ba oosuwaa oottiyaba malaatiyaa kayso biittaa. Aybawunne hanenna eqota.

Keehippe aahoo shooqqan mokkidi melida badalay beettiyagaa gidishshiin ha badalaa shooqaappe gidduwaara barkka yiidi de'iya issi cimma koppiyiyaa wottida aaway tana aybba azzanttii!.

Ambbay awudekka haahuwan deriya bollan eqqidi xeelliyoode keettayinne ogee beettes. Ha keettayinne ogee beettiyaagee puulattidinne ambbaassi lo'iya qottaanne meraa immi uttis.

Issi pudexxanawu ekkiya heeran irxxa maataay de'iyagan naa"u parati miidi de'iyo sohuwan issi yelaga na'aay ha simidi pootuwaa denddidi de'ees.

Boottaa maayyida huphphiyaa hoshkkaaraa macca naati bantta xeessan yuushshi aatidi yeechchaa puuzidooga qachchidoogaara kaaraabiyaa baqqiiddii duriyoo durssayi wogaa durssaa getettes.

Asay ba heeraa woykko loyttanawu koyyido sohuwaa ufuuffaa xallan giigissana koshshenna. Hara lo'iya miishshata ciishshaa gidin qassi poo'iyabata go'ettidi heeraa loyttana koshshes.

Oyddu issi bolli eqqidda adli'e ciishsha meray de'iyo miishsha bolla de'iya xuufetti aybba qonccissiyonna? Ha buquratti asaa naatusai aybba hagaaza immiyoonna?

Guchchi yaagiyo macca asa borssay bootta giddon wottidge de'ees. Ha borssay ooge? Ha borssa koyro giigisidage oone? Awude appunnlayttan asay go'ettiyoga doommide?

Issi gadiyaa giddon dumma dumma dozaa qommoti de'iyaageeta gidishin, eta giddoppe issoy shonkkooruwa. Shonkkooroy shayyiyan yeggidi uyiyoo sukkaariyaa medhdhanawunne wozanaa seelawu uyikko xaledan maaddees.

Xoossoo xalahiyaa neeni seera! Na'iyaa sinttar ayba malatay? La hana hanode sintta loyttanawu woykko biggiraa digana gaada hanawushin hagee lo'eena.

Oottoppa giidobaa oottida asay ba oottido oosuwan tohuwaappe caammaa kessiddi seerettiiddi de'oosona. Asay likke gidenna oosuwa oottikko hagaadan oottiyoogee awnkka attenna.

Cora attumanne macca gastta asayi shiiqidi mittaa puutiyaa tokkiyaa asaa. Ubba asyikka koronaa harggiyaappe banttana naagiya maskkiyaa doonan qachchi uttidosonaa.

Keehin lo'iya hayttan wottiyo macca naatu alleeqo miishshati amaridaageeti beetoosona. Etikka baggay salo mera, adil'e meranne qassi zo'o ikka lo'iyo gishshawu ta siiqayssi taani hagaa malaa shammana.

Issi bitane qammi xuman karetta maayuwaa maayidi som'uwaa xalla bessidi ha simmidi pootuwaa denddiis. Ha bitane ali bira yaagiyo mata wode hayqqidaga milatees.

Maayuwaa kul'mettappe ashshanawu maayuwaa sohiyo mashshiniya go'etettees. Zamaana mashshine yaanappe kase kasaliyaa wottidi biratan maayuwaa tokosidi loyttettees. Hagaamala oosoy daroto guta marccuwa demisees.

Godariyaa giyoogee wora do'aa qommo gididi qamman qamman ba ollaappe kiyidi gayttidabaa mi aggees . Qeeri naati godaree diyo ollaa heeran kaa'anawu bessenna.

Issi katta keettan daro asay shiiqi uttidi kattaa miiddinne ushshaa uyiiddi beettes. Amarida asay oyqqidi adil'e ciishsha mera ushshay bollaassi wolqqaa immiyagaa.

Dumma dumma maxafaa qommoti luxiyaa luxanchchati etappe ekkidi luxana mala oosettidaageti eraa ubba asawu genttenan pulttiyoo giishshawu asa ubbay nababanawu ufayttees.

Heezzu wogga macca asatuuranne issi seeraa maayyuwaa maayyida seeraa naagissiyaa xaaciyaara qorjju giidi ha nuukko xeelliyaageeta. Etappe sintta baggarakka ayibakko des.

Taayyoo daro wode aybippekka darobadan taani aattada xeelliyoge aybee giikko xoossaa woossiyogaa. Qassi woossiya asaa be'kko tanakka woossa woossa gees.

Hagee asayi qumaa miyoo sohoyinne ushshaa uyiyoo sohoyi carqqattidi ayiba iitii! Ubba muumeera asi diyoo sohonne malatana diyaaba waayi gidana.

Balggo wodiyan lokkomaa zeroogaa dentti ekkichchidi na''anttuwaa zeranawu sohuwaa goyyiyoogee keehippe daapurssiyaa ooso. He wodiyaan biittaykka daroppe deexxiyo gishshawu oottanaage daroppe lo'enna.

Zino taani ta laggiyaa yeletto gallasaa bonchchana haaya gin biyoodee keettay keehin puulattiis, miyoobay uyiyoobay giigidaagan ufayttidi layttawu saro gatto giidi yiida.

Laa hagee badalay awa heeran hagaadan mokkidi biittaa sa'aa gakki uttideeshsha! Abeeti hagee ubbay suure ka'idi bayzettikko A goday aappun marccuwa ekkanawu de'iishsha!

Dumma dumma puulaa loyttiyaa miishshati issi sohuwan de'iyoo buqurata xeellidi asi ubbay etappe shammana giidi eti ekkiyoo biraa likkiyaa oychchiidi de'oosona.

Issi keettan cora asay de'ees. Ha keettan de'iya asay ay oottiyona gaada qoppiyode marccuwaa minjja keettan asay de'iyaba milattidi tawu ekkees.

Xoossa keettan xoossa qaala siyiya keehippe cora asatti bantta kushiyan poo'iyaaba oyqqidi daro puulatidi lo'osona. Ha asatu maashsha hanotaykka keehippe lo'iyaaga.

Toophphiya giddon de'iya ammanuwa eqotati issoy issuwara maayettidi de'iyo hanotay keehippe lo"ees. Ha hanotay moorettenna mala ubba asay maayettidi oottana bessees.

Uuttay wolaytta asaassi ishaappe matattiya isha. Awaa iraa yayyennan gita go"aa immiya uuttaa dere asay kawotettaara hashetidi suure tokkanawu koshshees.

Wolayitta sooddo kataman diyaa aaho kuwaazziyaa dembbanshiiqida cora asaa sinttan eqqidi yexxiiddi diyaa yettaanchchaa sunttayi oonee? Etaa qoodaykka aappunaa gakkanee?

Meray karetta ha caammaakka darotoo attuma asay wottiyo giishshawu wottanawu tana ayba lo"ees gidetii! ikka giyan shammanawu koykko daro biraa ekkees.

Issi issi keettaa giddo geliyo wode be'iyobati doonaa oyttoosona. Maskkootiya maggaraajjaa be'ada wursennan soofay, soofaa xeelliyo wode qumaa miyo oydee awugaa odada awugaa aggoo!

Kattaanne mittaa ayfee maanawu maaddes shin tana lo'iyabay meettappe kanttiddi tiyettiyo miishshakka kiyees. Na'iyaa sunkkuruutiyappe giigida tiyettiyo miishshan tiyettada puullatta lo'a uttaasu.

Issi hoteele keettay de'iyaagan asay kattaa mi simjidi tukkiyaa uyiyoo gishshaw giidi keehi cora siiniyaa wottidoogaa be'iyoo wodiyan keehippe lo'ees.

"Efitah" yaagiya xifatee keettaa boli kaqetti utaageenne appe guye bagaara maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Ha xoossi medhdhido dere woray kamin keehin lo'iya soho. Ha baggaara woray keehin tuccidi uttiiis. Issi heeraa hagadan oyqiyode keehin lo'o.

Issi issi wode aayeera aawaara qassi eta naatuura issippe diyageeta be"iyo wode tana keehi ufayssees. Qassi tawukka yiira naati diyakko giissees.

Dumma dumma alleqo miishshati bayzzetiyo keettay de'ees. Qoriyan wottiyo biray, hayttan attiyo biray hegadankka kushiyan wottiyo worqqaykka de'ees. Gidoppe attin gatees keehin al'o.

Mittati kumido deriyaappe garssa baggaara de'iyaa meeshsho kettati maarara de'iyaagetu giddon asi de'iyaabanne milatenna! qassi etikka keehi ceegida keetta milatoosona.

Dungguzza hadee attuma asay maayiyo wogaa maayo qommo gididi uttidaashin ha wodiyan qassi maccaa asay maayiyo gaasoy aybee? Dungguzza hadiya bolli de'iya merati ay qonccissiyonaa?

Karettawu biida salo meraara de'iyaa kaqetti uttida banddiray awa biittaa banddiraakonne nuuni erokko shin kare biittaa banddiraa malatees giidi ekkida!

Taabootaa woossiyo keettan bonchchettiya kataraa nne haattaa meechcha baalay Amerikkaa biittan attennan ho'i bonchchettees. Ha baalati laytttan laytttan qanxxettennan bonchchettoosona.

Issi aayyiya cuwa giyoobi baynna koorinttiya wolqqan oottiya oyddu bashiyan barkka eqqada buddeenaa tigawusu. I mala oosuwan mino asi beettenna.

Wogga meggarejay issi keettan geli uttidaagee he gelido keetta keehippe puulayi uttis. Hegaassikka meray zo'o. Qassi issoy hankkuwaappe dummatidi dakkoti uttis.

Goshshanchchay ba shoqqa dubbala ushshidi de'ees. Hay goshshanchchawu xoossay neyo yiya iitta teqqo. Keehin intte minotetta oosuwaan ufayttays. Ayssi giiko xoossan amanettidi zeridi biittay immin ekkeeta.

Ajooraa soossuwaa be'anaw cora asy biyaageeta be'iyoo wodiyan he sohuwaa baanaaw baanaagee tanakka hanno gakkanawkka he sohoy keehippe lo'es .

Issi keetta giddon godan zemppisido maayuwaa meeciyo saapay de'ees. Ha miyiyankka dumma dumma miishshati deosona. Ha gkeettawu godaykka shuruwaa qalamiyan tiyetti uttiis.

Lo'onne geeshsha wozanay de'iyo asay ambba puulatettanne geeshshatetta naaganawu ambba pittiyaagetti keehippe goobanne nashiyo asaa. Qassikka shuchcha keettan aybba lo'i!

Issi mittan direttida timirtte keettasi geliyosan a qonccisiya taapelay karen kaqetti uttiis. Toophphiyan gaxare kawotettay kaalettiyo timrtte keettay hai wodiyan wuliis.

Mittatuppe haashshettidi oosettiyaa xawulaa getettiyaa woykko gonggiyaa medhidoogee qalamee a bolli tiyettibeenna giishshawu hegaadan darin nu ayfiyaawu lo"ibenna nuuni be'ida!

Magani ashshuwaa muxidi zooziyaa muleera yuushshi aattidoogaa xeelliyoo wode mashshay qoodan oyddaa gidiyaa a bolli uttidagaa xeelliyoo wode ma ma ges.

Issi makkiinay laa ayba yeemoyiyaagee hagee! Xoossi taassi biraa immiyaakko ta hagaa mala keehi lo'iya makkiinaa shammadda asa ubaassi gede immana.

Issi ambbaa giddon shuchchaanne qorqqoro keettaynne qassi ambbaa giddon doozzay beettes. Ambbaa giddon doozzay daridi beettana koshshes ayssi giikko lo'o carkkuwaa ambbaassi immes.

Issi na'iya kattidi miyoonne ka'i uttida kattaa giya gidennasan coo ogiyan bayzzaydda de'awusu. Ha na'iyaa hagaa heeran zal'ikoo asay shammenna gishshawu giyaa efeda zal"an koshshawusu.

Ispportte oosoy alamiya bollan keehin aahuwan erettida daro biittaa issuwa haraara gattiya lo'oba. Shin issi issi wottanchchati issi issi gaasuwan bantta eshshaa moorikko daroban maqqaccettoosona giyogaa.

issi "forest wuha" yaagiya xifatee hagan haattaa bolli xaafetti uttiis. ikka darotoo asay shammanaassi koshshiya haattaa qommoy ay mala haatta gidiyaakkonne bessees.

Daro asay issi issi wode bollappe duge goggiya shaafaa haattan biidi maayuwara gelidi ba bollaa meecettees. Taanikka he haatta wadhdhiyogaa keehi dosays.

Taani Toophphiya Abbaa zeeruwa polada anjjissiyo wodiyan tunggaan Toophphiya banddiraa oyqqaada keehippe ufayittaas. Hegaatan ta laggeti tanaara issippe gidiyogaan ta ufayissaa shaakkidosona.

Issi yelaga na'ay erissuwa yootiya keehippe gita xuufiya ba kushiyan oyqqiddi dere asaassi yootesinne qoncciseesa. Ha wodallay asawu kiitta aattes.

Zammaana silkkee yaanaappe kase posttay daro haggaazaa immiiddi takkida maalaaliya hiilla. Beni wode posttaa asay adussa gatimaa xeeran qaaphidi efiyosaa gattees giyogeekka daro maalaaliyaba.

Cora macca naati karettaa maayidi eqqidaageeti pa ayba lo'iyoonaa! Qassi etappe ya bagaara issi maata mala meray diyaagee beetiyaagaa matan hara dumma dummabati beettoosona.

Hanna mishiriya hagaa mala bonchcho maayuwa maayada hagaa mala sohuwan uttada shendderaa qaattiyooge tawu qoppin qoppinkka tuma malatenna. Hagaa mala daabbuwa maanaassi doonay tawu usttaa oychchenna.

Wogaa maayuwa maayidi wogaa yettaa yexxiya wodallanne geela'o naata be'iyo wode morggiyan ho"ees! Hagaa mala yelagata ha wodiyan be'iyogee ay mala ufayssiyabee!

Garssa baggaara soolee karetta gidido xafiraappe oosettiyaa caammayoo bolla baggay bootta gididagee darotoo attuma naati wottiyoogee biran woyssaa ekkii odite?

Biitta sarotetta naagisiyaageti bantta kaamiya bollan uttidi elellidi ha simidi yiidi de'osona. Hagamalabay issi heeran saroy xayikko woykko asawu heeran wozana babiziyappe de'ikko olettiyageti boosona.

Afirkkan de'iya biittatu ubbaappe Toophphiya karittay keehippe lo'eesinne ufayissees. Gaasoyikka Toophphiya layittaappe kiyiya awaanne iraa wodiyaara demmiyoogan hegaadankka qassi shooro biittatuura issipetettan oottiyogan.

Alamiya giddon asaa daro huuphiya shemppissiya ispportte qommotuppe daruwa erettidaagee tohuwa kuwaassiya kaassaa. Tohuwa kuwaassiya kaassan issi citay kuwaassiya efiyode taani ufayssan dendda eqqaaggays.

Issi woraqataara haraa gattidi oyttanawu maaddiya buquray issi galla akeekennan tayyo maayuwara gattidi oyqqidi pooshshi olis. Yaatin keehin yillotada sa"an olada menttaaggaas.

Asayi darotoo boniyan usttawu go''ettiyoo lellehiyaa yaagiyoogee biron caaridi mokkiddi diyaagaa. I caaridi zaa'idi biitta ubbaa gakkidaagee aiypiyaa olidaagaa ekkeettes.

Ta giyaa baydda hara asaa aayota ogiyaan demmikko sooni olada biido taayyiyaa tawu qopettawusu . Hegaa xalla gidennan aayotu minotettay siyettees.

Ambbaa puulaa naaganawu tokkettiya mittati bessidaageetu mata issi qeeri so kaamiya eqqidaarissi bagga sohoy beettes. Ha kaameessikka meray iita lo'es.

Worqqaappe oosettida buquraa milatiyaageti qassi so giddon haattaa tigidi uyiyoo miishshaa getettiyaagee qoodan oyddaa gidiyoode etikka daro miishshaa ekkoosona geettees.

Toophphiyaa olanchchatu zo'o kopiya wottidageti issi goshsha kaame milatiyagan uttidi biidi de'osona. Baggay uttin baggaay eqqidi biidi de'osona. Ha kataman metoy de'enan agenna. Xoosso neeni asha.

Ooratti wogaacee qanxxido baacaa woykko ooratta baacaa be'iyo wode tana maataa hoshkkayada buucca buucca gees. Baacaa be'iyo wode taayyo siyettiyay I birataappe merettoogaa.

Aaho zal'e heeray woykko giyay beettes. Heerankka hare gaaree qassi yuushuwan keettay beettes. Giyay de'iyoogee asay aybanne baa giidi metootenna dumma dummabati shammidi ba simmanawu maaddiyaaba.

Toophphiyaa biittan erettida caammaa murutissiyaa paabirkkati awugeetee awugeetee? Galbbaa caammati za'ennaadaan, melidi kinkkillenna malanne phoolana mala oottanawu waatidi oyqqanawu koshshii?

Bantta woossiyo keettan bootta kuttaa maayidi goynniyaa asa be'iyo wode tawu ufayssay danddayettenna gaasoykka xoossay asaappe goynuwaa koyyees. Qassi woossiyo keettay bootta qalamiyan tiyettikko tana lo'ees.

Ha aawaa puulunttay ubba hara asatugaappekka adhdhidi tana lo"ees. Puulunttay de'iyoo sohoykka aagee dummatidi gaasoykka issi bollan shiiqidi hara sohuwaa gakkennan aggidoogaana.

Qeeri giyoo getettada erettiyaa qocen dumma dumma zal"eti de'iyoo wode maxinee, bambbaree, shuqoynne hara qassi so giddon qumaa kattanawu maaddiyaageti beettoosona.

Xoossoo galataa ekka! ha miishshay nu biittan diya keetta qommo gidikko tuma nuuni aybanne hiyeessa biitta giddokkoo!! Hashshu xoossawu galatti giddo.

Asho keettaa giyoogee mehiyaa shukkidi ashuwaa koyyiyaa asaassi baayyo woriyaa demmidi bayzziyaa keetta giyoogaa. Nu heeran de'iyaa asho keettay darotoo booraa shukkees.

Wolaytta qaxanaa qaale hiwoote woosa keettaa huuphe shiishshiya pastteriya bota abiraami darotoo haasayiyobati maracciya wooqissoosona. Ha pastteriya haasayaa siyennan aggikke giyogan daro maccaasati miizziyo xanttaara peeshshoosona.

Tamaa eettidde keehippe karetta bashiyan suufayi ancciddi shaa'idde de'iyo miyo katta qommoy aybba geetetti? Ha kattay qassi aybba muruttappe giigiyaage?

Dokteriyaa ahmeda abiy zoretta keettappe denddida oyshaasi zaaruwaa immidi de'ees yaagiyaa xuufiyaanne zoretta keettaa asaa pootuwaa oyqqida pootoynne qassi harabaykka de'ees.

Donuwaa bantta kushiyan kophphetidi dalqqidalqqiyaa donuwaa murutaa giddon eqqida yelaga attuma asatu qoodayi aappunee? Arssati ekkiya yelagay bakushiyan aappun donuwaa kophphetidee?

Issi keettaa giddon lo'enna qottan mittaappe giigida oydee beettes. Ha oydee son de'ikko lo'enna ayssi giikko imattay yiyo wode uttan bonchcho buqura gidenna gishshaassa.

Bangga bashshiyan miccisidi giigisiyo kinittuwaa sa'an woykko issi zamaana wuygiyan wottidoge keehin caalidi uttiis. Hagaa sunttay kinittuwaa gidishin tawu katta gaacciyaa sohoy woykko cogaaray a uyyiko poccigees.

Puulattida shuchchaappe oosettida poogee Yan han dooretti uttis. Ha keettatuppe gidduwaara diya kaamiya ogiyaara cora asati haa simmidi yiiddi doosona.

Asay kattaa maanawu go'ettiyoogaa aggidi ba bollan tiyidi ba puulaa loyttanawu go'ettes. Hagee iitaba kattaa maanaassape attin tiyettanawu go'ettiyoogee iita ooso.

Issi amarida asati biittaa giddoppe shuchchaa bookkidi kessoosona. Ha asati bookkiyoogaa be'iyoo wode baanay eta ayfiyaaraanne siiriyaara gelidi harggissiyaba malatidi yashshees.

issi bulla mala meray de'iyo miishshay diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dumma keehi lo'iyaabatikka de'oosona. a bolikka hara boottabay de'ees.

Beni nu heeran issi na'ay katamaa biidi kushe gaariya oottees giidi asay haasayishin taani siyaas. Ubba i iita daafurssiyo gishshawu taani a oosuwa be'anaappe gays.

Urqqa miishshay meretti giigidaagaa taani be'iyo wode hiillanchchati tana qarettoosona gaasoykka eta daafuray keehi daro gidiyo gishshawu. Lo'o jabanaa be'iyo wode Mal"o tukkee qopettees.

Toophphiya biittan merettidi laame kawotettay yoosappe darosan gisttee layttan 2tto murutettees. Ha gisttiya biittiya baappe aadhdhin hara biittatussikka bayzzaydda de'awusu.

ohiyaa doonan haattay biyo sohoy beetees. qassi a matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Issi orttodookkisse keettay diyaagaa matan issi maata mala meray de'iyo mitay diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dummabati kaqqettidosona.

Tuummoy tukkiyaninne kattan yeggin kattaa mal'ettiya gujo xale. Ha tuummuwa awudekka lo'o sohuwan wottana koshshes qassikka a giddon hargganchchay beettikko diggiichchana kossshes hegee xayikko mule tuummoy harggees.

Issi keehi aaho gidida dembban miizzati heemettiyo sohuwan naa"u asati eqqidosona. Qassi hepinttan dembaa yuushuwan diya keettati tana muleekka lo'okkona.

Issi ooratta bashshiya xaraphpheezaa bolli saaniyan wottidi ehiido unccay, oyttay, bambbarenne qassi ashuwa xiixxay A bollikka loomiya qanxxidi wottidoogaara ubbakka michchiya shayiya tigi wottoogee namisa saatiyara gayttid saasoyees.

Issi macca na'iyaa tukkiyaa shaayayida de'awusu. Cora asay baggaay uttidi uyidi, baggaay qassi biidi de'ees. I sinttankka cora siine de'ees. Hagaamala oosuwaa waattada doommo?

Issi shuchcha olaa giddon beettiya cora naati eqqi wottido sohoti diyaageeti tana ayba yaashiyaaba malatii? Qassi ha sohuwan cora do'atikka deenan aggokona.

Lewiuteliyaa naaqashsha qonccisiyaa mlaattay deiyoge beettees. Hagaa lewi uteliyaa soodon deayda issitonne gelada aybane goetta erikke. Ayssi giikko he keettan aybaykke al'ees.

Toophphiya luxanchchat inggilzzatto doonan bantta doonaa luxissana maadiya kawu maxxaafay beettes. Tana inggilzzattuwa luxanawu lo'es ayssi giikko aani doonay liiqikko alamiya de'iya asaa haasayana danddayaasa.

Alamiua giddon cota biittatun de'iya ispportte annaacetuppe issoy wottaa annaaciya. Issi wottanchchay cora wottanchchatuura annaacettidi xooni wurssiyo heeran ba kushiya denttidi ba ufayssaa qonccissees.

Kushiyaa geeshshatettaa naagiyogee nuna daro hanttaara harggetuppe naaganawu keehi lo'o. Kolleeraanne jarddiyaa milatiya hanttaara harggeti kushiyaa geeshshatettaa pacaappe oyqqanawu daddayoosona.

Ha"i wodee ehiido dumma dumma silkkiya waatidi go'ettanaakko giya go'ettiyo ogiyara ubbaa garssaara xaafidi yeddees. Hagaa malabaa qoppiyo wode tana malaalees!

Xaraphpheezay asay qumma wottiddi miyo mittappe kushe hiillanchchay waaxiyo mitta murutattuppe issuwa. Ha so gido buqura kushiyan massiddinne moliddi giigiseetes.

Ciishshay Karen toketti uttido issi katta keettay beettes. Katta keettay ambban daro sohuwan de'iyaagaa gidishin asay kattaa ba son kattikke giikko biidi miishshaa qanxxidi maanawu maaddiya soho.

Dumma dumma meraa oyqqida xaafanawu maaddiya miishshay. Ha miishshatuppe sali meraa oyaqqidanne lo'iyaa xaafo mishshay dawutaraa bolli xaafaanawu maaddes lo'es.

Wolaytta laytta laamiya baala woykko gifata qonccissiya erissuwa oyqqidda ordde woraqatay kaqettis. Qassikka gelannawunne kiyannawu maadiya sanqqay maata mera qalamiyan tiyettis.

Hagee asaa issuwa oottanaassi maaddiya maayo qommo. Ha maayoy timirtte keettattun maayettiya maayo woykko uuniya gididi he sohuwan erettida go'aa immees.

Issi keehi xoqqa deriya xeeran eqqidi duge xeelliyo wode ambba puulatetaa keehin besses. Ha sohuwan issi maccariira atumaagaara bandiraa oyiqqidi zanaqiiddi diyogee ayiba lo'i.

issi sohuwan cora asay eqqidi karetta maayuwaa maayi uttiis. eti issippe shiiqqi uttido gaasoy toophphiyaa giddon beettiya cora yohota pagalanaassa.

Zamaana biittan yeegiyo madabariyaa milatees. Ha'i benigappe dummattidi karetta madabare yiis. L atekkinolojje malaalees. Aysse madabare yinikka ayne maaddena. Bayzzidi asay mirggees.

Nu luxettaa keettan wolayitta wogaa qonccissiya keehippe minnidinne puulattida keexettida wolayitta keettayi de'ees. Ha keetta gomppaa geliyode ayfiyan be'anawu keehippe puullatidanne appe luxiyo corabati de'oosona.

issi salo mala meray de'iyo miishshay diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dumma keehi lo'iyaabatikka de'oosona. qassi misilletikka doosona.

ha lo'iya sohuwan haatay duge simmidi goggiyaageenne maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Maayuwa meecci simmidi woykko giigissidi tokkosissi simmidi maarara kaqqiyo kaqo miishsha getetti erettiyagee maayuwa kaqqi simmiyoo wode ayba lo"ees giidetii!

Heezzu qiiba naati naa'ay kare baggaara qassi issoy penggiyan eqqiis. Ha naati de'iyo keettaykka qassi maataama merawu baqqida qalamiyan tiyettiis.

maata mala meray diyo dumma dumma katattinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona. issi bitanee ba ayfiyan poo'uwa immiya miishshaa wottidi eqqiis.

Xajje geeshshuwappenne mattaa eessappe giigiya camiyanne matoyiya ushsha qommo. Ha ushshay adli'e ciishsha meray de'iyooga gidishin matoyiyanne yiicoyiya cammiya ushsha.

Guuliya xuuggiyogeenne masqqaliya baalee issoy issuwappe shaakettanawu danddayennabata. Ha guuliya xuuggiyo man"iyan beettidi lekkiya yexxiya asaa be'iyogee ashuwanne ayyaanaa ooraxissees.

Ajjooraa soossuwaa meretay tana malaalees gaasoykka naa"u soossoy issi mala wodiyan xoqqaappe ziqqaa wodhdhees. Ajjooraa soossuwaa xeelliyo wode tana ufayssees.

Ambaasaaderiya daana mufitii yaagetettiyaagee beetees. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Issi asa coray deiyo katamanasay pudene duge simerettishin denttido pootuwan issi yelagay kaida muuzziyaa ogiya doonan wottidi bayzzidi de'ees. Ha asay corati deiyosay awe?

Toophphiyaa orttodokise woosaa keettan cora macca asaynne attumaa asay issippe gididi shaluwaa xomppidi kuta maayidi eqqidi xoossawu goynidinne ililidi deosona.

Issi sohuwan beettiya timaatimee tana aybba keehi lo'ii? Intte xeeliyoode ha sohuwan beetiya timaatimee asaa keehi maadenaba malatii qassi i inttena ay maadii?

Lokkomay woykko wohee caaridi dalqqi dalqqiyaagaa be'iyo wode taayyo siyettiyaabay sintta layttay lo'o gidiyoogaa. Hegaa xalla gidennan diishin a kokkidi miyo wode Mal"o gidiyoogaa.

Toophphiyaa kiike moconaa dottoriyaa Ahimada Abi kawotettaa ekkoosappe Toophphiyaasai daro laamee yiido gishshawu ta A dosays. Dottoriyaa Ahimada Abi maayido suufiyaa mala tana maaya maaya gees.

Meray bootta gidido tookki paalliyaa saluwaa mataara qoodan cora asaa caanidi biyaa buquraa sunttay aybaa getetti xeegettii? Ha buquraa bolli de'iyaa xifateekka woygii?

Asay issi issi wode issi metuwan gelidi woykko naata tamaarissana giidi ba sooppe maaxiya woykko kunttiya miizzaa bayzzees. Tana hegaa malay iita michchees.

Kaamiyaa laaggiyaa asatu miyyiyan etaara issippe oottiyaa naati asay dumma dummabaa kaamiyaa bolla caanissiyoobata he naati caaniyooga kaamiyaa laagiyaa asata loyttidi maaddoosona.

Geeshsha xoosa woosa keetta hagazziya asatti dumma dumma xoosa buquran xoosawu galatta shiishosonna. Ha asatti maayiddo maayoykka qassikka yexxiyo yettaykka keehippe wozana bochchees.

Biittaa bollan kaysotettay daridoogaassi issi malaatay issibaa gorddiyo qulppetu coratettaa. Ha qulppetanne izaawakka balettidi wuuqqiya kaysuwa be'iyo wode hanettiiddi de'iyabay yashshees.

Buqurata wottanawu maaddiya eqqida miishshay beettes. Ha miishshay buquraa wottanawu koyyikko dooyanawunne qassikka buquraa appe denttiyo wodiyan qum'anwu go'ettiyo miishsha.

makkiinay ogiyaa doonan diyaagaa matan asay ogiyaara biidi beetees. qassi issi maata mala meray de'iyo miishshay diyaagee hagan beetiyaagaa mataara diya asay ayba yashii!

Dumma dumma shaashshatta qassikka hara miyo mali'o kattata hagaadan keehippe geeshshanne murutta ogiyan qachiddi bayzziyoode asaa payatettawu koyettiya ooso. Ha kattatikka keehippe mali'o.

Wolaytta issiporttiyaa yaagiyaa malaataa bollan maataa meerynne adil'e ciishshay, karetta meraynne, zo'o meray de'ees. Ha malaatay giigidoy awude? Ha malaataa giigisiday oonee?

Dumma dumma uppuppan ciishshan puulatida keettan oyde, duge wodhdhida magalashshoy de'ees. Ha keettawu maadoy pootuwaa qiiba naatussi yeletto gallassa bonchchanawu keehin maaddees.

Issi keehi lo'iya sohuwan beetiya aayee matan oydee beettees, I matan issi bicca shuraabiya maayada macca na'iya de'awusu. Ha bagaara timaatimee beettees. Ha baggaara qassi issoy kattaa maayi uttiis.

Issi galla qoppennan baada giyaappe issi sayniyo shaamidoora ta darobawu go"aydda dawusu. Harggiyaa asaa oychchanawu bayddakka hinnin efaysishin ha"i ceeggaydda diyoogee tana qoppissees.

Issi sohuwan wolaytta keettay de'iyaagee hara keetta a yuushuwan baynaagee he keettaa asaa yashshenee? Qassi he keettaappe asay ubbay awa biidee?

Qooriyaan wottidi lo"anawu koykko macca gididee attuma asay alleqiyoo worqqaa yaagiyooge ha sohuwaan maarara sa'an zin"idagee xeelliyo wode ayba lo"ees gidetii!

Issi issi macca naati bantta huuphphiyaa dumma hanotan dadissi uttidaageeta be'iyoode he naatuura he huuphphiyaa oosoy ayba lo'es giidetii .

Erettida kaalettiya attuma macca bonchcheda asay issi mala maayuwaa maayi uttis. Shin eta giddon bootta dummatiyaa maayuwaa maayida asay etaagaadan issi malaa mayidaba gidiyakko lo'o.

Duunnee diyoo heeraara kanttanawu tana yashshees gaasoykka duunnee iray iray bukkikko herddidi asaa bollan wodhdhidi worana danddayees. Dunniyaa be'iyoode tawu qopettiyay Goofa allaanan gakkida qohuwaa.

Ha"i wodiyan daro macca naati bantta puulatettaa naaganawu dumma dumma puulaxxiyobatanne alleeqota go"ettoosona. Ha puulaxxiyobatuppe issoy biliwu still geetettiya baaziliiniya.

pa laa keehi lo'iya ogiyara yiya naati ayba asaakko horddofiyoonaa!! qassi ha naatu matan diya ogeekka oonee ootoogee i aybba lo'ii

Dumma dumma 'farnichchere' miishshatta ootiyo keettan naa'u naati kushe hiilaa beesidi ha simidi pootuwaa denddidi de'osna. Hagaamala keettay kushe hiila erisiyaa keetta milattees.

Deree ta ha"i wode bessin ayba gudebaa gudebaa be'anawu attidanaashsha? Laa macca naati maayuwa maayikko bantta bollaa gatti maayiyogaa aggidosonattennee.

Donoy lo'o mokettaa mokkidi ciishshaa ciiyyidaagaa be'iyo wode taayyo qopettiyay goshshanchchay minnidi oottidoogaa gidiyoogee qopettees. Donuwaa doyssidi bambbariyaara tusha tushada miyo wode tana pala mal'ees.

Kataman asay daro wode aybakka korinttiyan ubba qumaakka aani kattees. Leemisuwawu korinttiyan oottiya coociyan woykko isttooviyan kattiyode taani a bochchikko tawu bollan dozhggu oottees.

Issi boottabay hiixettido sohuwan karetta meray de'iyoo caammay uttiis. Ha caammaa be'iyoo wode karetta meray de'iyoobay tana ufayssenna gishshawu, ha caammaykka lo'ibeenna.

Keettay ya baggayinne ha baggan bessidi heeran issi na'ay baa huuphiyan wottido miishshay ayba geettettii? Appe sintta baggaara de'iya na'ay aybaa oyqqidee?

Dumma dumma maanawu sawiya qumma hegekka ashshuwappe giigisoge de'ees. Hagaamala qumay nakkada miyako keehin sawees. Ashshuwa doysoge cambaara deiyage beetees.

Saluwaara duge pootuwaa denttidogan cora qorqoro keettay duge xeeliyode aybako sa'an miccobba milatees. Hagaamala oosoy katamasi deiya sinttay aymilatiyakko naaqashsha shiishanasa.

Abbaa bollaara markkabiyan be'iyoode tana keehi yashshees gaasoykka wolqqaama carkkoy yiikko markkabee kunddanawu danddayees. Markkabiyaa meretay tana malaalees gaasoykka I haattaa bollaara hemettees.

Wuuwuy! bootta shaashshiya qaccidda na'iyo be'in tawu wozanay maxxiniyaappe daruwa maashshigiis. Ha ubbu geela'ottu puulay wodalla gididda oonanne geeduwa kaalettes.

Issi katama giddon ceegida keettay de'iyagaara issi maccasiyaa yaa simada baydda deawusu. Hagee ogekkone erettena gidoshin katama giddon deiiyoge keehin erettees.

Arbbaa mincce ambban oosettiiddi de'iya kooriideriya oosoti keehippe yeemoyoosona. Ha ambban de'iya dere asaa gidin imattati ha oosuwa bantta ayfiya buluwadan naagana bessoosona.

Issi issi katta keettan gidin hara sohaanikka issi oosuwa oottiya asay ba oosuwasan diyaaba asawu erissees. Leemisuwawu kattaa biray gujjikko xaafidi kaqqees.

Toketti diccida mittaa ayfeta milatiyaageti he sohuwaa muleera dooddi uttido giishshawu aybanne away he man"iyaan asaa miyaaba malatenna giidi malays!

Wogga asa gidi uttidi hemettanawu danddayennaaga wolchcheriyaa sugi epiyaa bitaniyaa xoosi anjjo ta A harabaa giikke. Hgaa mala lo''o wozanayi diyoo asaa taani dosayisi.

Yettanchcha gaga didi wolaytta woganne taarikiya yootiya keehippe daro yetta kessidda salo gufantton erettidda gooba yettanchcha. Ha yettanchchay siiquwa yettakka yexxees.

Nuugaa heeran de'iyaa koorinttiya gaanee zino xuuqqin dagaman hayqqidi kare kiyiyoodee sa"ay saro. Qassi guutta takkishin na"anttuwa xuuqqin woxxi kiyiyoodee asay ubbay deriyan de'ees.

Beni nu wolaytta biittan asay paraa toggidi oalaa gidin shankkaa bees. Qassi he biidosappe simmiiddi ufayttiiddi simmiyo wolaytta wogay tana dariin ufayssees.

Payyatettaanne bollaa minttettuwaa yaagiyaagee karetta ordde xuupiyan maata mera maxxaapa bollan xaapetti uttis. Ha xuupiyaappe balla baggaara naa'u qommo banddirayi meretti uttis.

Giya giddon issi mishiriyaa ba buquraa bayzziyoo sohuwaan uttada xiilliyaa makka wottidoogaa matan qassi hara lokkomay badalayinne qassi hara hara kattati de'iyaageti beettoosona.

Maarara sa'aan zin"i uttidagee a meray hegaadan darin lo"enna giishshawu xaaxettidi uttidagee qooriyaan wottiyoo asay alleeqanawu maaddiyaaba milatees yaagidi erettees.

Taani daro wode kawo oosanchcha gidada issi ooso keettan oottiyakko tana ufayssay ashshenna. Qassi taani kawo keettan oottiyakko biittaa dichchana gooppa.

Issi issi katama ayssiya kawo keettan oottiya asati abbaa zeeruwassi bantta biittaa asaa daro biraa peerissidosona. Qassi zeeroy wurin saro tana iita ufayssiis.